Abakazi babiri nga ku mitwe gyaibwe bebiseku ebigoye nga bali kukungula amajani nga oghundi ayambaire olugoye lwa bululu, oghundi ayambaire olugoye olumyufu

Omwana ng' alina enhaanha mu kaveera nga ghansi waliwo ekiibo ekirimu enhaanha edindi nga mukono gwe ogutalya agemyemu akasente

Oluguudo kumbali kwa lwo kuliku ensagho edha amaanda dhe bemeleiza. Nga ku kasaagati kuliku engoye edhindhi dhe baanike.

Ekibira kirimu emiti emighanvu. Ghagati ghakyo ghabitamu akagudho nga kalimu ebikaba ebya kisitaka, kuliku amakola nga na amakola agali ku miti ga kilagala.

Abavubi basatu nga bemeleire ghagati mu maadhi. Nga ghaligho ekisubi ekikulira mu maadhi. Nga ali mu magati agemye eilobo nga alighaniike.

Omusaadha agemye obuti bubiri obuyambaku okuninha ensozi nga ayambaire ekizibagho ekya langi eya kiragala nga ali kulusozi ghangulu.

Amaadhi nga kumbali kwa go kuliku abantu bangi nga kumabali kuliku ne nhumba ediri mu langi enderu nga aye wangulu wabyo waliwo olusozi oluwanvu

Embuzi nga erikulya eisubi nga bagisibyemu omuguwa munkoto nga eri mulanji endhirugavu nhi lanji endheru.

Ebita bibiri byebanweramu omwenge nga biri mu kilabilwamu nga era ghebityaime ghansi ghaliwo olubaawo oluli mu langi eya kisitaka.

Omusaadha ali kutunda amatooke ne bivavava ebirimu langi eya kiragala nga alikuguza omukazi agemye akaveera kalimu langi eya kiragala

Ensolo elina olughu nga luliku obuviiri obundhi nga bughanvu, obuviiri obundhi nga bumpi. Nga mulimu amabala ag'elaangi eya kisiitaka nhi laangi endheru.